ƙasar nigeria zata ƙara yawan mutane da aka yiwa allurar rigakafin cutar corona hukomomin lafiya sunyi ta kaiwa ƴan ƙananan kyauyika nan dake wajen birni a ranar laraba ƙungiyar ma'aikatan lafiya da suke ɗauke da allurai ɗari da tamanin na allurar rigakafin madana sun isa ƙyauyen gaube dan yiwa mazaunan yankin allurar a wani yuƙure na hana yaɗuwar ƙwayoyin cuta a cikin ƙananan al'umma ɗaya dake daga cikin mazaunan yankin yace da zarar maganin ya iso se ya sanar da limamin masallaci da kuma shugaban coci akan zuwan rigakafin domin su shaidawa ƴan uwa suzo suyi musu allurar bayan ƙoƙarin da ma'aikata lafiya sukayi sugabannin yauyikan suna shiga aikin rigakafin domin yaƙi da jajircewa dake tattare da amfani da allurar a yankunan karkara ɗaya daga cikin ma'aikatan kiwon lafiyan yana bada labari cewa a cikin ningeriya akwai ra'ayi um ga al'ummar karkara basu da damar yin amfani dasu idan aka kwatanta su da al'ummomin da suke birni amma muna tabbatar da cewa ba tare da la'akari da inda mutane ke zama ba ko abinda suke yi baza su samu zasu samu damar yin rigakafin ninjeriya ƙasa mafi yawan jama'a a afrika da ke da mutane ɗari biyu da goma sun samu miliyan huɗu na allurar madana daga amurka kuma suna sa ran wasu allurai miliyan ashirin da tara na J da j daga ƙungiyan tarayyan amurka wato UN

abubuwan da yakamata a samu ajikin kunshin abinci na farko sunan abincin ya kamata a rubuta sunan abincin ake cikin kunshin domin sanin abinda ake siya na biyu auyin abincin ana buƙatar a bayyana nauyin abincin misali a gram ko kilogram domin sanin adadin dake ciki na uku jerin sinadaran da akayi amfani dasu wajen haɗa abincin olene a bayyana duk abubuwan da aka haɗa dasu wajen sarrafa abincin na huɗu ko wanne kamshi ko sinadari ƙarewa da aka ƙara a cikin abincin idan an ƙara ƙamshi ko wani sinadari masu ƙara lalacewar abincin ya kamata a bayyana haka na biyar ranar ƙarshe da abincin zai yi amfani wannan yana nuna loakcin da abincin zai fi dacewa da amfani kafin ya fara lalacewa na shida vitamins din da da ma ma'adani ya kamata a bayyana ko bincin yana ɗauke da wasu sinadarai masu amfani ga lafiya kamar vitamin na c ko kuma iron da sauran su na bakwai sunan kampanin da addressin masana'antar wanda sukayi abinchin dole ne a nuna wanda ya kera abinchi da inda aka ƙera shi domin amincewa da inngancin da bibiyar bayanai idan ya zama dole

pause Labari ce daga tashar TBC TBC news wayarwa akan cutar cancer ta prostrate na shekara-shekara a ta wannan shekarar da na dubu biyu da na ashirin da uku nuwanba shine watar wayar da kan jama'a game da cutar kansar prostate a duniya waɗannan samarin sunbi sahun wasu mashahararrun maza da sukafi so kamar Freid amata kappepe bassy a tattakin wayar da kan jama'a daga tashar bus na Ikeja zuwa kantar gari Ikeja wato city mall na ikeja ƙungiyar ciwon daji ta najeriya ta amince da ita um gidanauri gidauniyar bossy ce ke gudanar da tafiyar daya daga cikin mahalattar taron Adeboale Oyebade yace cutar tana shafar mafi yawan maza ne bama maza kaɗai ba domin duk abinda ya shafi namiji ma zai shafi matarsa har ma da yara don haka yafi damuwa da al'umma ga baki ɗaya wata ƴar wasa me suna Toyin Ayidele a cikin ruwayarta tace cutar ita ce ta farko da ke kashe maza masu baƙaƙen fata don haka akwai bukatar a ƙarawa wayar da kan jama'a kuma ayi gwajin cutar kyauta shima ɗa.. daga shima ɗaya daga cikin mahalattar taron wanda shahararre ne Kepi Bassy yace yayn da muke girma muna rasa wasu matakan inganci a jikinmu yana bada shawarar cewa um idan kun idan namiji ya kai shekeru arba'in ya kamata yayi jere-jeren gwaji saboda wannan yana da aminci ga lafiya Adeboale Oyebade ya kara da ce wa tare da gano cutar da wuri zai temaka wajen samun magani da kuma rage nauyin kuɗi labari yaci gaba um bincike bincike yace ɗaya daga cikin ko wane tsoho ya tsoho namiji yana fama da cutar amma ana iya warkarwa idan an gano shi da wuri um ga likitoci da masu shiryarwa akwai bukatar yin bincike akai-akai da salon rayuwa me kyau Adeboale yace cutar daji da tafi tsanani akan maza ita ce ciwon cancer ta prostrate abu na biyu da ke haddasa mutuwar maza bincike yace ɗaya daga cikin takwas na maza na fama da cutar prostrate kuma ɗaya daga cikin talatin da takwas na mutuwa a sakamakon ta Toyin ya ƙara da cewa idan kana ka kai shekaru arba'in zuwa sama a matsayinka na namiji kana bukatar sanin matsayinka domin idan an ganoshi da wuri ana iya warkarwa

barka dai suna na labari daga africa news masu hada magunguna wato parmasis na kasa nigeriya sun nuna damuwar su akan tsadar magunguna a kasuwa hakan kuma tafaru ne sanadiya annobar cutar covid ninteen wani mahadin magunguna ke bada labarin cewa akwai wata magani da suka saba siya amma a yanzu haka um babu ita a kasuwa sun yita tambaya daga kamfanin da ke kawo magungunan amma yau da gobe um basu samu sun kawo ba wai saboda abubuwan hadin maganin yawanci daga kasar waje ake kawo ta kasashe kamar su europ indiya da makamcin haka um amma anoban da ake ciki yajawo rabuwan tafiye-tafiye a hakan yasa samar maganin tayi wahala daga kamfanin hadin magungunan ya cigaba da cewa a yanzu haka ma wasu magungunan da aka kawo masu lalatattune kuma a hakan idan akayi amfani da irin magungu nan nan dole zata kawo ma mutane illa um sanidiyar duk matsalan da aka samu yasa yawancin ma'aikatun asibiti basa samu suyi aikin su a yadda yakamata kuma marasa lafiya basa samun isashshun magunguna um don su samu waraka wadan nan lalatattun maganin sai da aka samu a maida su sannan kuma aka sanar da jami'an tsaro ta magunguna sabida a shawo kan al-amarin Micheal jide daga abuja nigeriya ne ya rawito labarin ta africa news

Um asalin adadin irin hadin na ta nigeriya da ze iya jawo rama ga masu nema ga hadi na kwarai ta safiya na daya shine koren hafi da dankali wato ganye da dankali markadadde a shata da safe sannan na rana kuma a samu gasashshen naman kaza da wake dafaffe akuma hada shi da miyan ganye um a tsakanin rana da dare kuma akan iya samun yayan itace kamar gulli sannan kuma ita gullin za'a iya hadata cikin abincin dare abincin daren shine fefesup na kifi da kuma miyan kubewa um a kalla yakamata idan ana neman rama abincin da za'a ci kamata akwai kashi ashirin da biyar cikin dari na furotin um da kuma kabohaidret wato abincin da ke kara kuzari kamar su doya um shima ace kashi ashirin da biyar cikin dari sannan ganye kuma ita kashi hamsin cikin dari idan kana bukatan samun isashshen labari akan hadin dake kawo rama ta nigeriya ka samu takardar kwana ashirin da takwas na tsantsan rama idan ka samu ka siya akan hada garabasan takardar mafi karin ilmantarwa ta bangaren abinci na nigeriya ko kuwa kasamu ka bimu ta yanan gizo saboda kasamu isashshen labari a yadda zaka samu hadin abincin da ze jawo maka rama don karin lafiya wannan labari ce ta yanar gizo

Matashi Micheal Hanga me shekaru arba'in da biyar ja'arin mai bada jini ne a ruwayarsa idan be samu bada jini na tsawon shekaru biyu zuwz uku ba yana jawo masa rashin lafiya ciki har da hajijiya um a kace masa gwajin jinin da akayi ya nuna cewa jinin sa nada yawa hakan ya kamata ya yawai ta bada jini saboda yasamu isashshen lafiya ma'akacin laboratory wato wajen gay gwajin jini steven Danlami yace yawan cin al-umma nigeriya saboda rashin isashshen ilimi yasa basa son bada jini yace wasu har tsorata suke idan suka ga ana jan jini daga jikinsu um matakalan wannan oganization ita ce ana bukatar jakar jini kamar miliyan daya da dari takwas um a kowace shekara sabida a sama ma mutanen dasuke bukata don samun lafiya um amma kungiyar da suke takarar karba da bada jini suka ce kamar dari biyar suke samu wato kamar kashi saba'in kenan na rashin jini don samun karin jini Angela otubaye ta hada wata mata ki ta yana gizo wacce zata sa mutanen da suke bukatar jini da kuma wadanda suke da jinin susamu subada ba tare da jani in jaka ba wato kamar a hada marasa lafiya lafiya da me bukatar jinin kuma wanda ze iya bada jinin a hakan za'a samu isashshen labarin juna kuma yazamana cewa a gari daya suke um ta misal ta wannan dabarar ne a shekarar dubu biyu da goma shatara um kuma a yanzu sama da mutane dubu daya wanda suke bada jini na kan takarar um um akan wannan yankin ta yanar gizo amma duk da wannan dabarar har yanzu akwai iyakacin goma sha bakwai na bangaren da ake bada jini ana bukatar kari saboda mutane su kara yawaita bada jini paulin david KRD Abuja ita ta ruwaito wannan labarin

um Immaculet Gorge ta lura cewa nonanta na hagu na ciwo kuma har iya fidda jini tana tsammanin cutar cancer ne amma tace bazataje asibici ba se taje wajen masu magungunan gargajiya um a ruwayar da tace um ita ta yarda da Allah tace malamin gargajiyan yace ta rinqa shan ruwan manda wato gishiri kuma tun lokacin garau ta ji jikin ta ba rashin lafiya tun lokacin ta yarda da malamin gargajiyan a yanzu haka tana neman temako ko a gareshi don mijin ta da baya iya gani wato makaho ne tace ta yarda cewa Allah ke yin komai a lokacin daya kamata labari ta cigaba nageriya tana da mafi yawan masu bauta akai akai ta addinai kamar kashi casa'in cikin dari um yawancin al-ummar nigeriya sun fi zuwa wujen bauta don su samu waraka akan suje aji sai jinya tayi tsanani kan suje asibiti nageriya tana da yawan matattu a dalilin jinyan a shekar dubu biyu da ashirin da uku Dr Ejike ma'aikantan kiyon lafiya yace muta ne basa zuwa asibiti har se jinyan tayi tsanani hakan kuma babbar matsala ce um wani pastor Micheal yana bayyana ma yan taron sa da su san afanin zuwa asubiti a kan lokaci a kuma lokacin daya kamata saboda ilimin likitocin na da amfani kuma ilin tasun ma daga Allah ne saboda tsananin talauci al-ummar nageriya sunfi son suje wajen yan magungunan gargajiya da suje asibiti bua africa news abuja ce ta rawaito labarin

Wannan labarin ne daga Necleus Medical Media. Cutar mahaifa. Wannan labarin tana nuna yadda mata wacce shekarun hahuwa yadda suke samun wannan cutar Akwai wata jaka wacce ke jikin ƴa mace mai suna ovaries. da take kwance a kasan ƙoda, wato klidney kenan. Ita wannan jakar tana fitar da ova wato ƙwai. na haihuwa. Shi ovary ɗin guda biyu ne. Ɗaya yana ƙasan ƙoda ta dama, ɗayan kuma yana ta hagu. Shi ovaries ɗin tana da kalar ƙwayoyi guda uku, wato ƙwayoyin shi ake cewa da shi cell. a Turance. Na ɗaya shi ne epiteleum, nas biyu gem da kuma strauma. Idan ƙwayoyin cikin ovaries ba su girma a yadda ya kamata ba, yakan zama ƙari wato turmoil mai illa ko marar illa. Idan har ba a samu an gane ciwon da wuri ba yana yaɗuwa ta illatar da duk gaɓan jiki. Akwai matakai da ake gudanarwa sabida a shawo kan wannan cutar mahaifar, wato ita ovarian cancer. Wannan matakan su ne: Na ɗaya, tiyata, ana cewa da ita surgery a Turance. Na biyu kuma kemo. Na uku, radiotheraphy. Na huɗu kuma shi ne za a iya haɗa duk matakan guda ukun da na faɗa a baya wato shi kemo da tiyata da radiotheraphy. Duk wanda shi marar lafiyar take buƙata. Don haka, ana faɗin cewa mata wanda har sun balaga sun kai um shekarun haihuwa su ringa zuwa gwaji. lokacin da ya kamata saboda idan akwai irin illar nan a samu a shawo kanta.

PID wato pelvic inflammatory disease ita wata cuta ce wadda ta shafi mahaifar mace. Da dama a nahiyar Afirka da kuma na US suna dama da wannan ciwon. Wasu ƙwayoyin cututtuka ne idan sun samu sun shiga mahaifan mace irin su uterus, filopian tube, ovary, sai ta haifar da cutan PID. Daga cikin alamominta akwai ganin jini a gaban mace musamman lokacin jima'i da bayan jima'i zafi lokacin jima'i. Zazzaɓi da jin zafi lokacin fitsari ko wahalar yin fitsari, ƙaiƙayin gaba rashin daidaitawan jinin haila, tashin zuciya, ciwon baya, ciwon ƙasan cibiya, wato ciwon mara Hanyoyin da ake ɗaukan wannan ciwon, wato da mace za ta san tana ɗauke da wannan ciwon. Na ɗaya: Hanyoyin da ake ɗaukar wannan ciwon. Na ɗaya: Amfani da kayan karɓar haihuwa wanda tsafta bai ishe su ba. Jima'i da namiji mai ɗauke da cutar. gonoriya ko filamediya. yawan kai ɗan tsaya cikin farji. Amfani da wando wacce ba tsafta. Yawan amfanin da maganin kashe ƙwayoyin cuta irin su amfikulos da muka ɗabi'untu da shan su kullum. PID idan ba a magance shi da wuri ba tana kawo wannan matsalolin. Rashin haihuwa, zaman cikin wajen mahaifa, wato eptopic pregnancy, yakan kawo yakan kawo ɓari, ciwon mara da baya marar jin magani. Hanyoyin kariya daga wannan ciwon. Na ɗaya: Mace ta tsaya a kan namiji guda ɗaya kuma a tabbata an yi gwaji kafin saduwa ko su yi aure. A kiyaye yawan saka hannu a farji. A tsaftace wandon sakawa musamman fat kuma a kiyaye amfani da fat na wata. A dinga tsaftace kayan karɓar haihuwa da kuma wanke jiki. Amfani da kondom lokacin jima'i yana rage yaɗuwar PID kashi casa'in da biyar a cikin ɗari. Wannan ciwo ta PID tana da magani idan aka bi hanyoyi mai kyau. Na ɗaya, da zarar mace ta ga alamun da muka lissafa a sama, ta gaggauta zuwa asibiti idan kina da miji shi ma ya kamata ya je a gwada shi. Daga nan sai a ƙaurace wa jima'i sai likita ya tabbatar muku kun warke.

Motsa jiki wato exercise da turanci motsa jiki yana da mahimmanci sosai a cikin mahimmancin motsa jiki: Ɗaya ta sashin numfashi waro respiratory system, motsa jiki yana ƙara sauri tare da zirfin munfashi hakan ze sa isashshen iskan oxegen ya haɗu da jininmu sannan ya zagaye duk kan jikinmmu domin samar mana da kuzari da ƙarin lafiya, ta fannni zuciya motsa yana ƙara bugun zuciya wato heartrate kuma na yana tsoke jijiyoyin jikinmmu wannan yana ƙara gudu na jini domin ya isa da isakar oxegyen da sina darin da ke cikin jini domin su isa kowane sashe na jinmmu, yawan motsa jikin yana ƙara girman zuciya, wanda zai sa zuciyar ta ƙara nagarta wajen bugo isashshen jini zuwa ga dukkkan jiki, ta tsokar jiki wato skeletal muscles motsa jiki yana damu dama yin amfani da tsokokin jikinmmu sosai, kuma hakan yana ƙara masu lafiya da ƙarin aiki, jama'a lafiya akan tsoka wato ko kai amfani da shi ko yashe kaman na tsofaffi, saboda haka motsa jiki yana ƙara tsokokin jiki, ta ƙwaƙwalwa kuma wato norcentral nervous system mottsa jiki yana zaɓurar da ƙwaƙwalwa wanda haka na taimaka wurin aiki da kyau a taƙaice kamar ya ƙara caji, hakan ta fara ne ta hanyar sinadarin adrenaline wanda yake ƙara yawa ayayin motsa jiki, kuma yana activating ɗin abinda muke kira articular activities cell wanda shine yake sa ƙwaƙwalwa ta ƙara aiki da kyau, sannan sinadari kamar su determine, serotonin su makamancin haka, motsa jiki nada mahimmanci sosai, wasu harkokin cikin jiki motsa jiki yana taimakawa jikin wajen fiddowa da sarrafa sinadarin ko kuce wanda aka adana a cikin domin samun kuzari.